Zvidzidzo zvepashi zvakavandudzwa zvikaiswa rimwe danhiko rinotorwa nemwana asati aenda kuzvidzidzo chekutanga anofanirwa kuenda kuchikoro eino hlangana nevamweni edzidza eitamba.

Tinotenda hurumende yakaona kuti chikora chatangira padanho rekutanga nokuti mwana unosara mukanyi uvenzengereka uyewo kufundiswe kuimba, kutamba.

Vana vedu vasati voend kuchidanho chekutanga unovaona varikuzvikora vane vadzidzisi vakanodzidziswa kuti vana ava nezera ravo vanoda kuitwa ekudini unovaona veiemba nekutamba.

Vana vadodori vaenda kuchikora vanoendeswa kuchibhuzi nguva imwe chete. Izvi zvinoita kuti vafundiswe kushandisa chibhuzi nekuzofundiswa kuti vabveyo darika nepane mvura veigeza maoko nyara dzake.

Vana vadodori havasiso kuramba veinzerereka varimimizi nevabereki. Vanokurudzirwa kuti ngavaende kuchikoro vanotamba nevamwe veifunda.

Tinokurudzirwa kuti vantu vafarire kuenda kunofunda vabva kunofunda vofundirawo kuita vadzidzisi anozodzoka munharaunda eidzidzisa muzvikora zvirimundaraunda mawo.

Zviriko zvidzidzo zvepashi zvinotidetseredza kuti vana vedu vakwanise kunyora nekuverenga kuti vagoenda pazvidzidzo zvepadera ,voziva zvinenge zveidiwa mukati mendaramo dzawo.

Panofundira vanonge veifunda zvidzidzo zvepashi, berere racho rinofanirwe kunge rakakurawo kuti vatambe vakasununguka uye nekuwana pekugara vakadzorora.

Tinawo mabhuku anoshandiswa nevana vedu pazvidzidzo zvepashi ngavandudzwewo achienderana nenguwa ndau yavanoshandira nekufundira ngaive ine hutsanana yakachena kuti njoso.

Zvidzidzo zvepashi, zvinokurudzirwawo kana kuti chikora vavepowo ndandare nezvekutambira kwevana kana vachinge vambobudiswa kuti vambodzorora.

Tinokurudzirwawo kuendesa vana vedu kuzvikora. Tavaendesa kuchikora ngavasangoenda njee vasina rutsigiro rwedu. Munhu ngaabhadhare mari yechikora pane nguwa uye opa mwana zvekushandisa.

Zvidzidzo zvepashi zvokurudzirwa kuti mwana weshe azvihanire ngekuti zvakavandudzwawo kuti mwana weshe kunyazi aana soro rinotora zvakanaka unokwanisa kufunda zvimweni zvaangazoshandisa muupenyu.

Tinokurudzirwa kuti pazvikora zvedu zvatinenge taaka, zvive nevafundisi vanenge vakabva kuzvikora, kuti vakwanise kufundisa vana vedu chochocho, vasafundisa zvisizvo.

Zvikora zvepashi zvokurudzirwa aninaani anezvikwanisiro zvake kuti abetseredzevo kuti zvikora izvi zvivande. Vantu vanozi vane mare ngavavakevo zvikora zvavo.

Zvidzidzo zvepashi zvowanikwawo zveiswa kuti zvive nendau yekuva nemabhuku ekuti vana vanoenda kunovandudza dzidzo yavo vari vega veiverenga varimuno.

Tinavo vana vanofunda kuzvidzidzo zvepashi ikodzero yavo kuva nepekufundira pakanaka uye zvihlayo zvinoita kuti vana vezera ravo vagare vadzidze zvakanaka.

Tinokurudzirwa kuti tiendese vana vedu kuzvikora kutangira pachikora chepashi ngativakainde tisasiya ana einzerereka veitadza kofunda neamweni.

Zvinodakadza yampho kuti zvikora zvedu zvawanda muntaraunda. Apachina mwana unohamba mumango usingaiti wekuti mwega munomukungurira. Tinotenda hurumende nedanto iroro.

Vana vanodzidza pazvidzidzo zvepashi vane mukombati wavanoteverera wo kuti vanobva pachidzidzo pakati veienda pachidzidzo chakati mudzidzisi haangodzidzisi zvinobva musoro rake.

Vana vepashi pashi pazvidzidzo zvavo vopuwawo zvivhiti vhiti zvinoenderana nezera ravo kuti vatotokonya tokonyawo veitodzifundisa veirodza pfungwa dzavo.

Variyo vantu vasingazwi vasingadi kuendesa vana kuzvikora, veinzvenga veiti atina mare, ariyo masangano anodetseredza vanenge veishaya.

Tinotendawo zvikora zvinoakwa neantu akadziemera tiri kuona zvikora izvi zvimweni zvine mudhuri usina kumira zvakanaka hurumende ngayione ihloye zviro izvi zvinasirudzwe.

Zvikora zvezvino zvepasi zvinovakwawo munzira inoenderana nezera revana vanouya apapo kuti vasakuwara pavanenge veitamba vantu vanokurudzirwa kuendesa vana kuzvikora.

Zvidzidzo zvepashi zviri kuvandudzwawo kuti zvionekwe vana veifunda, zvetsika namagariro, uye nemabasa enyara avaningirana ningirana navo.

Vantu vakawanda vosara vari nderera vari vana vadodori vanokurudzirwa kuti ndaraunda ivaone nekuti ariko mahlangano akanaka anodetsera vana vanoshaya.

Zvikora zvedu zvepashi zvinowanikwawo zvichiwandudzwa kuti mwana atofundirawo mabasa enyara aripachikora chepashipo zvokutoti paanoenda pachikora chepadera ruzivo rwake runokononzverwa.

Tinavo vana vanoita zvidzidzo zvepashi. Pachikorapo panofanirwa kunga pane dhandari, yekuti vakwanise kutamba, veitasanudza mishuna dzavo, apo vanenge vambodzorora.

Vana vanodzidza kuzvikoro zvepashi vanonyanyo kuisirwa mifananidzo pamidhuri dzavo kuti vakwanise kufunda veiona, veitamba. Izvozvo zvinotoita kuti varangarire zvavanenge vafunda.

Zvikora zvepashi zvinogara zveikurudzirwa kuti mwana weshe ngaapuwe mukana wekuwana fundo. Kunyazi interera kana haana mare, ariyo masangano anodetsera vana vakadai.

Vana vezvidzidzo zvepashi vawavo nezvekutamba nazvo veishandisa, veidzifundisa kuti vapinze nzero dzavo veitamba veitofunda, zveitodetsera padzidzo dzavo.

Variko vanoita nezveutano vanodzidzisawo vana muzvikora vanouyisawo kuti vantu vanosise kugeza kunyazi varimuzvikora mavomwo, kana vari vakuru vezvikora, ngavagezewo nyara.

Zvikoro zvedu zvepa dera, zvimweni zvotodzidzise vana kugadzire xathuya dzekutoti vanotozodzitengesawo kunyika dzimweni. Izvi zvakanaka yaamho.

Tinobonga bazi nezvedzidzo ririkuramba reivandudza dzidzo kubva yepashi kusvika yepadera dera kuti vana vakwanise kuva nechekuita chinobatika chavangevechita pachikora zvisinei nenjere dziri mumusoro make.

Vana vanenge vari kuzvidzidzo zvepadera nepadera dera vanofundiswa mishando yakasiyana siyana vanoendayo vozobveyo vava neruzivo vamweni votanga mabasa emanyara awo.

Tinazvo zvikora zvedu zvinofundisa vana kunasirawo mitombo kuti tive nemitombo inonasirirwawo munyika munomu changosara kuti hurumende ivake zvidziro zvakawanda.

Vebazi rezvefundo vari kuramba veyi vandudza zvidzidzo zvevana vepakati kuti vakwanisewo kushandisa midziyo yechizvino zvino apo vanenge vechiita zvidzidzo zvavo.

Kuzvikora zvepadera vana varikufundiswawo kudhirowa mifananidzo ichi chipo chinenge chatoonekwa kuti mwana unokwanisa kuita izvozvo otozviraramisa muupenyu.

Tinavo vana vedu vanodzidza zvifundo zvepadera nezvepadera dera, vanotoendawo kunofundiswa kubika kuti vazokwanisawo kushanda muzvitoro zviya zvinobikwa chinonaka.

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vano kuridzira kuti nyika yavo iyite wo zvakanaka vana ngavafundiswe mabasa avo nemazvo uye muchikora mwomo ngamuve mune zvikwanisiro.

Tinaro bazi rezvedzidzo rakazovandudzawo dzidzo dzevana vedu kuti vakwanise kuita kana kuchengeta mombe veidzidza veitodziona apapo kuitire ramangwana ravo.

Vana vanokurudzirwa kuendawo kuzvidzidzo zvepadera nepadera dera kuti vandofundirawo kunasira zvimweni zviro kuti nyika yedu ibudirire ivowo nevantu vane ruzivo rekunasira zviro.

Tinokurudzirwa kuti kana tabeura zvikoro zvedu takazviemera tega ngatizvinasurudze munzira yekuti vana vakawanda vanouya pachikora apapo tisava vantu vanenge vakarasha mare kuvaka zvivakwa zvavo.

Zvidzidzo zvedu zvepadera zvova ndudzikawo zvoita zveita mitambo ingava mitambo yekutamba nhabvu kana kumhanyidzana. Izvi zvinoita kuti vana vadakare pfungwa dzimbo pambanuka uye vamweni vatoonawo kuti vane zvipo zvinokwanisa kuvararamisa.

Zvidzidzo zvepadera zvinokodzerwawo kuenda nemwana weshe, unokona mabhuku neusingakoni. Ngekuti iyoyo kunofundiswawo mabasa enyara, ekuti munthu azowana chekubata paanopedza zvifundo zvake.

Zvikora zvepakati zvowanikwawo munharaunda dzinogarawo weruzhinji. Izvi zvakaitirwe kuti vana vasahamba mimango dzari kuretu veienda kuchikora ngekuti vanozosvika varemba.

Vana vanopinda kuzvidzidzo zvepadanowo yepadera vasati vapedza zvidzidzo zvavo chikora chinombovaunzira vandu vari kumishando kuti vambova taurira nezve fundo dzavangada kuzoita.

Zvikora zvedu zvepadera dera , zvovandudzikawo kuti mwana unotogona kutobve pachikora apapo otokona kunasira motikari kana kutonasasira dzimweni nzvimbo kana kutovaka dzimba dzemene.

Tinobonga hurumende yedu inoramba yeyi vandudza zvidzidzo zvepadera kuti mwana akwanise kutozobvapo apapo oziya kuti zvifundo izvi ndizvo zvinondipa basa kuti ndiite dhokodheya.

Chikora chepakati, ndicho chinonge cheinasira mwana kuti azoenda kuchikora chepadera, einoita zvifundo zvaano zoda. Vano kurudzirwa kuti mwana weshe afunde zvibalo.

Zvakanaka kuti nyika ibudirire inenge ine vana vanenge vakafunda, ndau kuti ibudirire vana vayo varimwo vanenge vakafunda ngekuti vanozodzoka vodetseredza mavakabva.

Vana vakaenda kuzvikora zvepadera vanotombofundiswawo kuenda kunoita tsvakurudzo dzavo, vozouya pamberi pevamweni ,veitaridza kuti vavakugona kufundisa amweni.

Zvidzidzo zvepakati zvopiwa kumwana wese hurumende yakazvionawo zvakodzera kuti wese unoda kuaka chikora chake ngaake asi ngaateedze mitemo.

Ariyo masangano akadziemera ega kubetseredza kuti mwana aone zvikwanisiro kuti aone kuenderera mberi nechikora chake. Vanokwanisa kubetsera kumupa zvekupfeka mare yekuchikora nezvekushandisa ari pachikora.

Vana vezvidzidzo zvepakati vanombopuwa mukana wekusangana neavo vatobva kuma yunivhesiti vava kumabasa vachivaudza kuti zvidzidzo zvipi zvavangatora kuti vaite basa ravanenge veida kuzoita.

Iriko dzidzo yemhando yepamusoro kuzvikora zvedu vana vari kufundiswa zvese zvese zvingava zvemitambo zvingava zvekuvaka zvingava zvekurima fundo yava yemhando yepamusoro.

Vanotamba mitambo vari kuzvikora zvepadera vanokwanisawo kutoita izvozvo zveizovadetsera kuti vave neupenyu hwakahlamburuka.

Vana vedu vanodzidza pa zvikora zve pakati vanombo puwawo mukana weku yayiya vanenge vauya kuzova taurira neku vapawo mazano kuti vave ne upenyu hwakanaka.

Vantu vakawanda vanozwizisa nezvekuti vaendese vana vavo kuzvikora uku kwavanondofunda veifundiswa nevadzidzisi vakadzidzira basa ravo.

Zviriyo zvikora zvatakatikira menharaunda dzeshe , vana vanotombohlangana vezvikora zvakasiyana siyana veiita mitambo peizoonekwa kuti vakona ngevari vopuwa mubairo.

Tino kurudzirwa kuti tiendese vana vedu mu zvikora vana vamweni mu mabuya umo vanongo gumira pa zvikoro zve pashi vototi ndaku gona kunyora ngeku taura chiyungu voto enda joni.

Tinokurudzirwawo kuti kana vana vedu vachinge vakunda pazvidanho zvavo pavanoita mhemberero pachikora vabereki ngatiendeiwo teindovataridza kuti tinovatsigira uye tinoda kuti vabudirire.

Tinoona vana vedu vanoenda kuzvidzidzo zvepadera avanoendi kofunda mabhuku chete vanotoendawo veindotamba mitambo apapo ndopanotoonekwa kuti muntu uyu une chipo chakadai unokwanisa kutorarama eitamba mitambo.

Zviriyo zvikora zvinotidetseredza vana vedu kuti vave neruzivo rwupenyu uye vazive kuti ramangwana riri mumaoko avo. Vasaita zvekukekereza.

Kuzvikora kwedu vana havangoendi kunofunda mabhuku chete. Vanotofundiswawo kugwinyisa muviri wavo kana kutambe mabhora. Vamweni votozoonekwa kuti vane zvipo izvo zvavanokwanisa kurarama ndizvo.

Zvikora zvepadera-dera zviri kuwanikwawo zvovandudza zveiaka pekuti mwana auye eigarira eienda kuchikora asingabvi nekanyi ,achidetsereka aripo pachikora .

Vana vokurudzirwa kuti ngavaende kuzvikora zvepadera, nekuti vaakukwanisa kufunda veigarepo veidzionawo. Vanhu vanoti kuzvikora izvozvo vana vanozoite misikazwa.

Tinazvo zvatinokwanisa kuwana zviriyo kuzvikora zvepadera-dera, zvekutoti unotoona kuti wakutoyita zvinhu zvako kumba kwako, zvinokomba kuti wasvika pachidanho chepamusoro-soro chekuti wobva apapo unotoona mushando.

Kubetsererwa kurikuitwa zvikora zviri padera-dera, kuti vana vakwanise kushandisa muchina dzechizvino-zvino kufunda kwavo. Apo vanenge veida kuzoita madhogodheya kuri kubetsera zvidzidzo zvawo.

Kuenda kuchikora kwepaderadera kwaishamisira kudhaya ko zvikora zvichiri zvishoma zvinoizvi vana vakawanda nevemumabuya vokwanisa kuhanira kuendawo kuzvikora ko .

Zvikora zvepadera dera zvowakuwanikwawo munharaunda doodori ,ngekuti hurumende yakakurudzira vabtu nemachechi kuti avandudzewo fundo avakewo zvikora zvepa deradera.

Zvinodakadza yampho kuti zvifundo zvedu zvemuno zvokwikwidzanawo nezvefundo zvekubanze kwenyika zvekutoti vana vedu vodakarira kufunda dzidzo yemuno ngekuti yakavandudzwa.

Vana ngavakurudzirwe kushanda nesimba kuti vawanikwe veizokunda veienda kuzvikora zvepadera dera uko kwavanonofundira mabasa.

Ngatitende hurumende yakaona kuti kuvandudza zvikoro zvepadera-dera ndiyo yoga nzira inoita kuti vana vedu vadakarire kufunda muno vasada kunofunda kubanze kwenyika.

Zviriyo zvikora zvepadera dera izvo zvinotipa fundo kuvana kuti vanoita mabasa akanaka pavanenge vodzokera munyika zvinodetsera yambo.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvakawandudzwawo kuti zvihambirane nezvikora zviri kubanze kwenyika kuitira kuti vana ava vachinge vasangana pamabasa vasazoonana nekutarisirana pashi

Zvikora zvinopa fundo yepadera dera zvinowanikwawo zvaizi machurch ane zvikwanisiro akwanise kututsira zvikora izvii kuitira kuti vana vawane ndau veshe.

Tinokurudzirwao kuendesa vana vedu kuzvikora zvepadera dera vachinge vapedza zvifundo zvavo tinokurudzirwao kuenda kunovadakarira musi wavanenge vachigachidzwa zvitupa zvefundo.

Vantu vanokurudzirwa kuendesa vana kuzvikora zvepadera-dera. Nokuti kuzvikora izvozvo ndiko kwavakufundiswa ruzivo rwokuti angonoshandisa kumabasa kwaanoda kuzonoita.

Zvikora zvepadera zviriyowo zvinofundisa vana vedu kuti vagone kunasira mitombo zviriyowo zvinofundisa vana vedu kuti vagone kunasira mitombo zvongodiwa michina yakona kuti dzonga dzeiuya munyika medu kuti tizvinasirire mitombo dzedu.

Tinazvo zvikora zvepadera dera zvinoita kuti vana vagarireyo zvinokurudzirwa kuti zviwewo nepekushandisa zvinoita kuti vana vagarireyo zvinokurudzirwa kuti vawe nepekushandisa pawanogezera nepekuenda kuchimbuzi pakanaka pane hutano ngekuti vanenge weigara wakawanda.

Dziri kushandiswa midziyo yechizvino zvino nevana vanenge vaenda kuzvikora zvepadera dera avachashandisi mabhuku kubhala zviro zvavo vanobhalira muzvivhitivhiti mavo votopa vanamuzvinafundo vavo votopuwa zvavanenge vawana.

Zvikora zvepadera ndizvo zvinofundisa vana mabasa avanenge vachizoita vapedza zvidzidzo zvavo zvikora izvi zvinokurudzirwa kuti vana veshe vanenge vakunda vaende.

Ikodzero yemuntu weshe kuti awone upenyu hwedzidzo hwaanoda, azvinei nokuti uri kumabuya ere ngasimuke aende kumadhoroba ikoko hurumende yakanasurudza kuti vantu vafunde veigarira pazvikora zvepadera-dera.